Akutu e gamagulanilo isi batu batundila midaala gyabwe, batundilawo bitu bandi batawo bitungulu, batawo zinyanya, kaba zimanvuli zilimo zingali umuli zindi zitandalafu, zindi ziwanga, zindi zimali, zindi zilimo batandalafu ni buwaanga, nenga idayi yene idayi yene ziliyo zigoloofa ni batu bekalagile mu midaala mwene.

Ikaafu iye zinziga zindeyi uh zinziga mwene zindeyi ziwanga ate ingafu ingene itandalafu yemile mu bunyaasi imaaso yene bubaale bulikawo idaayi yene buliyo budinga bigaali, inyuma yene esi ikaafu yimile bulikayo busaala bisaala binyipi, ne ikaafu yene itandalafu iliko ne gumuchinga muleyi.

Eh akutu esi babaatu babika zi'motoka izi sudaka baatu kuminanya, zi'motoka zene ziliko buti zindala ziliko butindililo, butindililo bwesi babowakako biitu nga basudile baatu bekalemo nga basudile biitu byabwe, izindi ke ziliko nenga baatu bali kujendakilamo kujendakilamo mukutu mwene mwesi baatu babika zi'motoka mwene.

Baatu balko bali kulya bakasi baliko balya bilyo bali kulila kuzisawani zimbalayi ziwanga batelagile kuzisigamo nenga bekaale akijewa babandi bagwatile zingato babandi kaawo nenga abaana bekaale babasilile nenga bakasi bali ko balya, abaana nabo esi bali naye zisowani zilikayo balile bilyo byabwe bamalileko.

Umuseza ali kukyalani ali kuseeka, agwatile i'kofila, agwatile ni zigalubindi, agwatile kakoomo kamaali m'koono mwewe munyelezi, agwatile ni i'sawa iye lujegele ni ingubo ili kumukono gwene gwewe munyelezi.

Umukasi agwatile ingubo etenkyanga ingubo etandalafu aboyele ni ileesu imutwe ate agwa ateleko ibaafu asu asudile ibaafu kumutye akikuwambako akikuwambako ibaafu yenne nenga ibaafu yenne ilimo zisowani zimwanga ni bikopo nabyo bilimo